kushe hilanne woa gidiyaa Wolayta haydda qonccissiya zo'onne maata mara meran puulatida maa'oyinne kushiyaan woykko qooriyaan wottiyoo puulatidabati ississan shiqidi de'oossona.

Zannaqa sohuwan keehippe puulatida oyddene sintta baggara xaraphphezzay beettees. Appe guuyesara keehippe puulatida zo'o nne bottaa meera magalashoyka de'ees.

Puulaa naagissiyo mishshati issipe A kuuriyo sohuwan corattidi kuurettidi uttidageetlti beettosona eta meraykka boottanne salo mera.

so miishshati haattaanne dumma dumma ushshaa uyiyo miishshati xarapheezaa bollan utti uttidageeti puula hanotan beettoosona.

zal'e kettaa qonccissiya itiyo telekoome geetettiya kaqetti uttida biran migib bet giya xuufee beetees. appe so bagaara cora oydetinne ciishshati beetoosona.

xommossiyo heeran naa"u oydenne issi xaraphezzay uttidi beettees; appe sintta baggara maata meray de'iyo deretinne xoqqa ziqqay beettoosona.

Naa''u yelagati xomoosuwa maayuwa maayidi karetta suriya gixxidi issoy issuwa kushiya oykkidi issi sohuwan eqqidosona. Etappe guyye baggaara godaykka de'ees.

Goshsha ooso giddon uuttay haakki haakkidi goshsha giddon toketti uttidaagee beettees. Appekka guyye baggaara tokkiya asatikka de'oosona.

Leehiya giyo mittaa ayife aduqqidi ba bonccotun gemettiddi goshsha giddon hara ayifetuura walakettidi beettes.

errissuwa qonccissiyaa magalashoy deiyagaappe guyessa bagaara wolaytta haydaa maayuwa maayidi eqqida naa'u asati de'oososna.

Maccatinne attumati Wolaytta qonccissiya haydaa maayuwaa mayyidi yeexxiide bettoosona; sintta baggara maaccati uttin guyyessara attumatikka de'ossona.

So miishsha gidiya haattaa oyqqiyo jarkkaanne mela sohuwan aybbinne baynnassan uttiddaagee beettees.

keehippe maata mala gididda aakki utidda baahilaawe xaliya gidiyaage lo''o hanotan daayidi beettees.

Meerettaanne heeraa gidon keehi xoqqu giidanne ziqqi giida sohoti beettoosona. hegaanikka maata meraa mayidda doozatikka beettoosona. issi issi keettatikka de'oosona.

Transpporttenne Kaame gidiya motoriyaappe naa"ati issoy motoriyaa toggi uttin issoy motoreppe sintta baggara eqqidaage beettees, appe sinttaa baggara keettatikka de'oosona

Seeraa naagissiyaageeti coratidi ississan uttidageeti bettoossona; etikka bantta sinttan de'iyaa xarapheezza bollan dawutaranne silkkiya wotti uttooge bettees.

Polotikaa asati issi tobbiyosan shiiqidi issippe bantta hayda qonccissiya maayuwa mayyide woraqatiyaanne xaafiyo biiriyaa oyqqidi uttidoossona.

Issi geela'iya huuphiya adussan dadissada guyye zokkuwakko yeddidaara beettawusu, akka karetta meray de'iyo shuraabiya maaya uttaasu.

Puulattida heeran doozatuninne derettun haattankka doodetti uttida puulatti uttida keettay beettees.

Zal"e sohuwan issi maaccaasiya konttaliyaara eqqida kattaappe makka makkada bayzzaydda de'iyara beettawusu.

Kushe hiilanne woga gidiya mittaappe woocido gafatee sa'an uttidaagee beettes,I diyo heeraykka biittaana.

Naa"u geela'oti Wolaytta haydaa qonccissiya maayuwa maayidi, Wolaytta qumaa manaaciyan maattaara pilay shaatiyan de"iyagaa sinttan eqqidi beettoossona.

Keehippe lo'iya woykko modhdhida boora ashoy qanxxetti qanxxetti issippe corattidi uttidaagee beettees ha misiliya bollan.

kushe hiillanne wogaa gidiyaa zazzaree godaa bollan kaqettidi beettes. Appe miyye baggaara samppaykka godan kaqqettidi uttiis.

Baaso hagaazay ogiyaa bollan qanxxeti uttida mittaynne appe sintta bagaara qorqoruwan diretti uttida dirssay penggen dooretidi uttidaagee beettees.

Polotikkaa malaatiya malaataa woykko bandiraa oyqidi cora asay issisan shiiqidi eqqidaagee beettees. baggati oyqin baggati malaataa oyqennan coogi eqqidosona.

Issi geela'iya durssaa duraydda beettawusu. ippe guye bagaara hara cora macca asatikka duriidi de'oosona.

So miishsha gidiya kushe hiilan oosetida cora ototi beettoosona issi maaccasiyakka bonccuwaa ehaada A bolli kammaydda dawusu.

Issi geela'iya wolaytta haydaa qonccissiya bullukkuwa maayada huuphiyan qumaashshaa qachchada bari issi kushiyan xeessaa oyqqada eqqaasu. Ippe guyye baggaara ajjoora soosso haattaykka beettees. Miyessa baggaara deretika de'oosona.

issi gela'iyaa wolaytta haydda qonccissiya qummashsha qooriyan xaxadda ba binaanaa bollan qophphiya wottadda eqqaasu, ippe sintta bagggara cora asati bantta oosuwaa oottide ekkidoosona.

Erissuwa qonccissiya cora geela'o maccaasatinne attuma asay wolaytta haydaa qonccissiya bullukkuwanne hadiya maayidi, kushiyan attuma asay ciruwa oyqqidi duriiddinne yexxiiddi beettoosona.

eretida kaalettiyaageti woytuwa ekkidi de'iyooge beettees. heezzati appe guye bagaara eqqidposona. hegaa xallan gidenan nu ogiyankka wanccaa ekkida asati deoosona.

bandira oyqida issi yelagay sintta bagara eqiisi aape sintta bagaraka ogiyani hemetiyaa corra assati de"oosona.

Goshshaa oosuwa oottiyaa issi maccasiyaa akaafan biittaa kaashaydda diyaara beettawusu. Ippe guyyessa baggaarakka cora attumanne macca asati bantta oosuwa oottiidi beettoosona.

Ammanuwaa aawati heezzati eqqidi asassi qaala odiddinne xammaqide beettoosona.

Kalttay yeechcha bollan unccay qanxxetti qanxxetti uttidaaget beettes; I diyoosayikka keehippe mooretti uttida heera.

ammanuwaa issi yelagay odiidi beetessi aapekka sintta bagara hemettidi de"iya hare gaarekka beetessi.

So meedoossa gidiya booray dirssaa yuushuwan qashettiddi issippe cora boorati eqqidaageeti beettoosona.

yetta miishay naa"ay issi sohuwani uttisi hegekka karetta gididi cengurra xoqisidi sisanaw maadeesi.

Dere asanne so asa gidiya cora asay issisaa shiiqidi heezzu geela'oti etappe sintta baggan eqqidi issippe miicciiddi doosona.

Luxetta keettaa kareni kaame eqqidaage beettees; kaamiyaa matankka cora maccanne attuma asaykka de'ees

Oduwa sohuwan daro cora galchcha asay shiiqi uttidagassi odoy eta ubbaw gakkiiddi de'iyooge beettees.

Zal"e sohuwan keehippe puulatida meecciyone haatta oyqqiyoo iqqati karetta meray diyooge maata mala meray bootta zo'oy diyooge issisan shiiqidi uttidoosona

Seera naagissiyaagee kaamiyaassi poo'uwaa immiyaa koorinttiyaa xomppiyaa oyqqidi hemettees; appe guyye baggara issi yelagaynne kaamiyaa mata issi yelagay eqqidoosona.

merettanne heeran keehippe maata mala puulati uttida heeray derenne xoqqay ziqqay de'iyoosa beettees; he sohuwankka issi issi keettati de'oosona.

Doozata gidiya uttay keehi coratidi maataa meera maayidi puulatidi aakida goshshaan mokkidi uttidagee beettess.

gosha ooso gidiya matta oyqidi de'iya bittanene heezzu assati a xomosiyagettika beettosona.

Yelagati motoriyaa laaggidi corattidi aspalttiyaara baggati kushshiyaa pude denttidi biidi doosona.

luxetta keettan issi yelegay issi yelagay cora luxxiyo maxaafatu giddon uttidi luxetta luxiddi beettees.

seera naagissiyaa Getachcho Nigaattoy seeraa nagissiyo sohuwaan uttidi haassayidi diyaage beettees; a mattankka Toophiyo qonccissiyo banddiraykka de'ees.

kare meddossa gidiyaa godare haytta essidi ba ogiya hemettid de"iyage beettessi.

Banddira oyqqida cor asati ogiyaan bollan heettide beettoosona; eti oyqqogeekka Wolaytta Sooddo Yunbburushshiyaa dummayiyaa malata.

kushe hillanne woga gidiyaa dumma dumma miishati hegetikka jabanati, basheti ne masqaleteti issi so huwaa shiiqidi uttidagetti beettosona.

Isportte wolaytta toho kuwaasiya yarati issippe shiiqidi bica dummayiya maayuwa maayidi eta loohissiyageeti zo'uwa maayin gaxaara eqqidosona. Etappe guyye baggaara puulattida keettay de'ees.

keehippe irxxa gidia doozati xoqqanne ziqqa puulatidda doozati beettoosona; etappe guyye baggara shuchchan keexxetid keettaykka puulatida hanotan de'ees.

yetta yexxiyaa naa"u gela'otinne naa"u wodallati de'oosona; etakka wolaytta haydda qonccissiyaa maayuwa mayyid duride de'iyaageti beettoosona.

Oosuwaa oottiya maccanne attuma asaati puulatti uttida maata meray de"iyo shukkariya haytta giddoni hokkidi oosuwaa oottiiddi beettosona.

Ogiya doonaani Cora asay mitta ayfettanne atakkiltteta ississaa shiiqiidi bayzziiddinne shammiidi beettoosona.

zanaqa sohuwaan xommossiyaa asatinne wogganne qeeri shuchchatikka beettoosona,

doozati mokkidi aacci uttidage beettessi aappe guyessara ganxxetidi issippe kuuretidagekka beetessi.

Soonne kare medoosati issippe ba yafaraa naagi hemmettiyaage beettees; appekka guyyee baggara keettay buuxxan keexxetidaagekka de'ees.

Erettida kaalettiya aawatuppe issuwa gidiua mayoor piriyawu moges geetettiya asaa misilee beettes. Ha misiliyan gaxaara bica meray tiyettidi garsaara mayoor geetettiya asaa pootoy de'ees.

kushe hiilanne woga gidiya kushiyaan medhdhido biittaa bookiyo miishshay sa'an uttidi de'iyaage beettees.

zaal"e sohuwan mittaa qanxxanawunne qalamiya tiyanawu maaddiyaa magaazzeenne qalameti beettoosona.

issi yelagay bari doonan qalamiyaa tiyysside beettees issi gela'iyaa a doonankk qalamiyaa tiyaydda de'awus he wodallaykka wolaytta haydda qonccissiyaa maayuwa maayyi uttiis.

Meretanne heeran xoqqanne ziqqanne gidida sohoti beettoosona; he sohuwankka dumma dumma doozati xoqqu gididi mokaagetinne ziqqan de'iyaageetikka de'oosona.

toho kuwassiya kaa'iyoo sohuwan kuwaassiya kaa'iyaa kaassanchchati kaa'ide beettoosona hegatton eta kaassa xeelanaw yiida cora asati eta kaassaa xeelide de'oosona

kattay masoofiyan kuuretti uttidaagee beetees. hegeekka ashoy, loomee, barbaree budeenay oytaykka beetees. ashuwa muxiyo bilamaykka beettees.

kattaa issi wodallay sayiniyaara ekkidi de'iyaagenne issoy immide de'iyaage beettoosona.

Issi gela'iyaa karetta meray diyoo malata oyqqada keehippe lo"iyaa maata mala heeran uttaasu. ippe guyyera cora maccassati bantta silkkiya xeelide eqqidoosona.

Tukkenne quma keetta gidiyaa Hiwooti qumma keettaa yaagiyaa xuufe beettees; a matankka dumma dumma qumma qommoti masoppiyaara uttidaageeti beettoosona.

Cora qeeri naati luxetta keettaa dummayiya maayuwa maayidi ubbay issi sohuwa shiiqidi issippe uttidosona.

doozati coratiddi maata meran puulatiddi mokki uttidageeti beettoosona; etappe guyye baggara dirssay de'ees.

Oduwa gattiya yelagay puulatti maayidi eqqis appe guyyessa baggaara cora asatinne ambay puulattida ambay beettes.

Issippoorttiya ootiya yelagati zo"o, biccanne salo meranne hara dumma dumma meraa mayidaageti kaassaa dembbaa geliidi de'iyageeti beettoosona. Etappe guye baggaara kaassaa be'anawu yiida asaykka de'ees.

Transpporttenne kaamee qommoppe issuwa gidiya biskkiliitee bettees. A mattaani ogiyara hemettiya yelaga naatikka de'oosona.

meretanne heeran keehippe corattida shuchati burccenne woga shuchay issippe shiiqidi issisan kuuretidaagee beetees.

yiira naati amanuwa qonccissiya maayuwa maayidi bantta kushiyan tamaa oyqidi issoy issuwaga mentiidi de'oosona.

Asay jarkkaaniya efiidi haattaa duuqqiiddi beettoosona. Issi geela'iya hegaattankka haattan bari kushiya meecettaydda beettawusu.

so medoosa mehiyaa assay giyani shamidine bayzidi beettosona.

Oduwa gattiya yelegay odo ododdi beettees; appe guyye baggara cora asati Wolaytta haydda qonccissiyaa maayuwa maayyidi eqqidoosona.

meteta heeran keehi xoqqa deriyappe xoqaappe ziqaa wodhiyaagee beetees. iqa qassi keehippe booxida haatta.

Oosuwaa ootiyaa yelagay tukkiyaa ayfiyaa miccidi awan melissidi de'iyaage beettes; appe guyyeessara cora tukkiya ayfetikka de'oosona

Issi kaymma maccaasiya huuphphiyan dumma dumma Cora haydaa qonccissiyabata wottada oduwa asaassi woykko galchchaassi sissayda beettawusu.

seera naagissiyaagee cora asassi oduwaa gaattide beettees; cora asaykka a oduwaa siyannassi eqqidinne oyddiyaan uttidaageeti beettoosona.

puulayiyo miishay keehippe puulattida ciishatinne miishatinne dumma dumma meray de'iyo miishati keettaa puulayiidi beetoosona.

Yetta yeexxiyaa wodalla Wolaytta haydda qoccissiyaa maayuwaa maayyidi qooriyaan qummasha xaaxxidi eqqiis; I eqqo baggara ushachchanne haddirssa baggara addussa doozati de'oosona.

Keehippe puulattida attuma asaa caammay karettanne zo'o gididaage walahan issisan puulattidasohan issippe de'ees.

ethio telecommiya qoncisiyaa malatay de"eesi appe garssa bagara ogiyani naa"u assati eqidi haassayiyageti bettosona ettappe guyessara dirssani direttida keetaykka de"eesi.

Luxetta sohuwan cora asay shiiqidaagaassi issoy oduwa gattiidi beettees. shiiqqida cora asay a siiyidi de'ees. Aappe sintta baggaara naa"u yelagati pootuwaa I haasayiyogga denttiidi beettoosona.

Ushsha qommotuppe issuwaa gidiyaa mangguwaa ushshay puula hanotan shiiqidi uyaanassi giigi uttidaage beettees.

oyddu geela"otti wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ziiriyani eqidi yetta yexxidi beettosona.

keettaanne leemo keeta gidiya wolaytta leemo keettay keexetidaagee beetees. appe sintt a bagaara maata mala meray de'iyo dozati beetoosona.

Ichchashu geela'oti wolaytta haydaa qonccissiya maayuwaa maayidi issoy issuwaara pootuwa denddiiddi eqqidaageeti beettoosona.

issi geela"iyaa tohossa toophiyaa qoncisiyaa bandira oyqqada keehi puulatida maatta mala sohuwani eqqasu iippe guyessara dumma dumma assati iigatuwaa oyqidi eqidossona.

ammanuwaa aawati naa"ati eqidi issoy issuwara qoomettidi woraqatta oyqidogaa haakko zaaridi besiidi beettosona.

Keehi puulattida heeran zal"e soho gidida mulu godanaa girooseriyaa getettiyaa katta keettayhegaadanikka wolaytta hayddaa qonccisiyaa kattati pooto bolli beettoosona.

kushe hiillane wogaa qoncisiya kushiyani oosettida qeeri bashene hegadanikka jabanayi issipe beettoosona.

issi wodallay wolaytta qonccisiya haydaa maayuwa maayidi appe sintta bagaara eqqida cengursaa sissiyagaa bolan ba haasaya dere asaa sisiidi de'ees.

naa"u yelagati oosuwaa oottidi de'oosona; eti oottiyo oosoykka meehiyaa heemiyooga; cidaa miizzaa miizide beettoosona.

tukke keettay qorqoro dirssani direttidi beettessi aappe sintta bagarakka oge assay hemetiyossay beettesi.

Maxaafa wolayttatto luxetta maxaafa usuppuntta kifiliya yagiya maxaafay beetees. appe qommo bagaara toophiyanne tohossa toophiya bandiraa malaatay beetees.

bandiraa oyqida heezzu yelaga naati eqqidaageeti beetoosona. eti eqqidosaykka keehippe aacanne maata meraa maayida maata bolaana.

Xommossiyo sohuwani keehippe puulattida wogganne qeeri shuchchati de'oosona. Asaykka uttiyo oydee diyaaga bollan uttidanne yuuyi yuuyi xommoossidi de'iya asati de'oosona.

oduwaa aatiya wolaytta haydaa qonccisiya maayida issi yelagay beetees. appe ya bagaara diccioda maatay beetees.

huuphiya issi qiiba na'iya duge zaara daddada a bollan zo'o meraanne bootta meray de'iyo puulattida zo'obaa qachcha uttaasu.

Huuphiya qanxxiyo keettan issi huuphiya qanxxiyagee issi qeeri na"aa huuphiya qanxxiiddi de"iyogaa beettes

goshsha ayfe gidiya muuzeenne sunkkuruuttoy issi sohuwan uttidi bayzettanawu shiiqidaageeti beetoosona.

So miishsha gidiyaa zi"iyoo aliggay waaxxeti uttidaage beettees; ikka oorata ginan de'ishin gal"idda algga gidiyooge beettees.

Derenne so asa gidiyaa yelagati issippe shiiqi qoommettidi yexxidinne kaa'idi beettoosona.

ooratabaa shammiyonne bayzziyo keettan naa'u geela'otinne naa'u atumma asati wolaytta haydaa qonccisiya hadiyaa atuma asati maayin bullukkuwaa macca asati maayin eqqidosona.

Oorata wolaytta haydda qonccissiyaa maayyoy dirssa bollan miccetidi uttidaage beettees.

Tohossa Toophphiya dalgga manttiya haattanne gukkiyabatu eqqotaa qonccissiya taappellay oge doonaani eqqiis. Aappe miye baggaara dirssan direttida keettaykka beettees.

Maxaafa qonccissiya ichashshantta xekkaa tamaretu maxaafa yaagiyaa maxaafa dumma dumma sileti a bolli saaletooge beettees.

So miishsha gidiya miittape dumma dumma harabata qanxxanawu madiya beexe biccane karetta meeran goshshaa gidon uttis.

Issi maccassiya bootta naxalaa maayyada haddirssa kushiyaan borssa oyqqada beettaawus; ippe guyye baggara cora asati ogiyaara yaanne haanne hemetiyaageti beettoosona; bolla bagara Toophiyaa banddiray kaqqettidaage beettees.

Kattay keehi puulatida maasofiya bollan uttiis. Hegeka boynnay, gaallayne dumma hara kattati deosona. Appe gidduwan barbaare gidduwan de'ees.

Huuphiya issi qeeri na7iya puulaya dadissada adussan yiicada guyyenne sinttawu olidaara beettawus. I huuphiyaassi xeeranikka bootta merayi de7iyo wurccoyi de7es.

Keettanne de'iyo keettaa gidiya keettay aakki matan qeeri naati eqqidaageeti beettoosona; sintta baggarakka maatay aacidaagee de'ees.

Keehi puulatida oydenne xarapheezay issi sohuwan de'iyaagee beettoosona, eti de'iyo sohoykka keehippe puulatidda keettaa giddona.

Wolaytta sodo yunvurshshiyaa luxetta keetta qonccissiya dumma maalatay xooqqa sohuwan de'iyagee betees.

Kushe hiillanne wogaa qonccisya yetta mishati hulduudoy, xurumbay, cachcha zayee hegaadankka dumma dummabati bootta pooxa bollan uttidosona.

Dooza gidiya uuttaa naa''u maccaasati hashshide beettoosona; eti diyo sohoykka keehippe mooretira sohuwaa.

Zo"o biccanne karettaa gidida malaataa giddon gaammoy siilee deiyogaa bollan wolaytta la'atettaa yaagiya xuufeekka xaafettidi beettees.

kataa qommo gidiyaa boynay boyee donoynne dumma dumma hara qommotuppe barbaree shaatiyaan tigetidagee issippe adhi utidaagee beetoosona.

mita ayfetanne ataakiltetta gidiya santaynne gaalay hegetanne hegeeta milatiya harabattiika de'oosona. etakka bayzziyanne shammiya asati keetta giddon de'oosona.

Goshsha oosuwaa yelagati issippe oottidi de'iyaageeti beettosona; baggati cadiddi baggati kashshidi de'oosona.

Issi yeleagay asassi oduwaa gatide de'ees; issi yelagay qassikka a sinttan eqqidi a oychcidi beettees; cora asay a oduwaa ezggidi appe guyyeranne sinttara eqqidoosona.

derenne so asay macanne attuma awanne aayonne issisan issippe walakettidi eqqidaageeti beetoosona.

Oosuwa oottiya issi yelagay ba ooso sohuwan uttidaage beettes. Aappekka guyye baggaara keehippe puulattida maayoti bollan kaqetti uttaageeti de'oosona.

Tirasporttiyanne kaamiya matan wodalla issoy kaamiya bollan zemppidi eqqiis. Aappe guyye baggaara Qarxxan direttida dirssayikka de'ees.

Alleequwa qonccissiya puulattida hayittan wottiyo puulati issisaa shiiqidi keehippe lo'iya sohuwan bootta meraaranne zo'o meraara de'iyageeti beettoosona.

Keehippe maata malan puulatida koorintte keehippe xomppiyo zannaqqa piiza keettay beettees. Keehippe ikka puulatidaagaa.

Caama, puulatida caamay boottanne karetta meraara diyaage xoqqu giidaba bollan uttidi keehippe puulattida hanotan beettees.

Santta ayfenne ataakilttee gidiyagaa issi yelagayi issi aayeessi sayiniyara immiiddi beettes. Ippe guyye baggaarakka cora qeeri naatinne issi aaway eqqidaageeti de'oosona.

Goshshaa oosuwa oottiya maccanne attuma asati uttidi ollaa bookkidi dembban puutiya tokkiiddi beettoosona.

Meeretaninne heeran puulattida dozzatinne dereti beettoosona. Appe ha baggaara maati mokkobeenna meli uttida sohoykka de'ees.

Naa"u addussa shuchcha keettatinna qeeri keettati beettoosona. Naatikka hegaattuwa maayuwa meecciiddi maatay lo"iya maataa bollan micciiddi beettoosona ha misiliya bollan.

Baaso haggaazaa immiyaa issi woddallay wolayitta haydaa qonccissiya malatay de"iyo maayuwa maayidi uttis. Aappe sintta baggaara woraqatatinne dumma dumma harabatikka de'oosona.

Baahilawe xale gidiya keppoy goshsha sohuwan aybinne baynnasan barkka danqqaqi dicci uttidaage beettes.

yelaga maccaasiya ba huuphiya binnaana keehippe puulattidi lo'iyaa hanotan giigissada guyye zokkuwaakko olada eqqidaara beettawusu.

Banddira oyqqida geella''iya qummashsha wolaytta haydda qonccissiyaagaa qooriyan xaaxada eqqaasu. A eqqidosankka doozatinne keehippe aacca maatay de'ees

Tukenne quma keetta qonccissiya daro qumatun dooddeti uttida masopiya, qumma tookki uttida maasopenne Hiwootti barina Irsttorantti yaagiyaa xuufe beettiyo pootoy de'ees.

Issi yelagaynne issi qeeri na'ay ashshuwaa shukkidi yeechchan shaakkidi beettoosona. etappe ya baggara qassi suure beettana xayikonne cora asati etaagattan ashshuwaa yeechchan uttidi qanxxidinne shaakkidi beettoosona.

Keehippe aduqqidinne aakki uttida ogiyara kaametinne asati simerettiyddi beettoosona. Hegaattankka miyyiyan miyyiyan koorinttee xomppiya immiyagee eqqi uttiis.

Keehippe puulattida attuma asa maayo gidiya wolaytta haydaa qonccissiya dumma merati de'iyo maayoy mitta bollan kaqettidi beettees.

Yelagati issippe hemettiiddi puulattida maata mala heeran beettoosona. Etikka issi mala mera maa'uwa maayidi issi yelagay ba kushiyan hayilanddiyan haattaa oyiqqidi beettees.

Cima asati woyikko aawati, aayeti luxetta keettan luxiiddi woyikko kushe hiillaa luxiiddi beettoosona.

Cora asati zannaqa sohuwan haasayiiddinna kaa"iiddi citan citan gidi uttidaageeti beettoosona. Eta matankka koorinttiya poo"oy wolqaama poo'iiddi dees.

Ammanuwa keettan yelaga maccatinne dumma dumma cora attuma asati yetta miishshaa kambbaa baqqiiddi yettaa yexxoosona. Etappe guyye baggaarakka cora asayi sa"an puulattida maataa bollan uttis.

Goshshaa sohuwaa xomoosiya heezzu yelagatinne naa"u geela"oti goshsha giddon de"iya puutiya puulatti lo"idaagaa oyqqidi xeelliiddi beettoosona.

Yettaa yexxiya naa'u wodallatinne naa'u geela'oti doosona. Naa'u geela'oti sa'an gulbbatidi yexxoosona. Naa'u wodallati etappe guyye baggaara yooyo gifaataa giya xuufiya matan eqqidi etikka yexxiiddi de'oosona.

Kattaa masoofiyan miiddii diya asayi beettes. He kattaykka boynayi, gaallayinne haraatikka de"oosona. Barbbareekka shaatiyara de'es.

Derenne so asayi hegaattan attumatikka issippe naa'u yafaran eqqidaageeti beettoosona. Etappe sintta baggaara puulattida aaca maataykka de'es.

Meretanne heeran puulatidda doozatinne dereti de'oosona, Etappe sinttappe sintta baggaara goggiyaa shaafay woykko haattay beettees.

Puulayyiyo miishshay keehippe puulatida zo'o meraynne bootta meray de'iyo keehippe puulattida keettay de'ees. Appe ha baggaara qassikka uttito oyddetinne qumaa miyyo saanetikka beettoosona.

Goshshaa ayfetuppe issuwa gidiya abakaaddoy keehippe teeridinne keehippe ayfidi wurccidaage issisan shiiqi uttidaaagee beettes.

Puulattidi xeellanawu lo''iya maata meray de'iyo sohuwan doozzati diccidaageetu matan keexetti uttida keettay beettees.

Huuphiya puulayiyo keettan issi yelagayi uttidaagee beettes. Appe guyye baggaara toho kuwaasiya kaa'iya kaassanchchati de'iyo misileekka beettes.

Ammano eqqotan cora asay shiiqi uttidaage bettees. He ammano keettan Toophiya qonccissiya banddiray mitta bollan ya ha kaqqeti uttidaagekka de'ees.

Keettanne de'iyo keetta gidiyaa naa"u buuxa keettay issippe de'ees. Appe guyye baggaara deretinne deriyaa bollan doozari mokkaageti doosona.

Doozati keehippe puulatida hanotan dumma dumma doozati issi mala meraara maata mala meran de'iya doozati ississan doosona.

Zammaana huuphphiya puulayiyo keettan gelaga issoy huuphphiya puulayiidi bettees. Appekka ya baggaara cora yelagati de'oosona.

Oge doonan de'iya tukke woyikko katta keettan oyiddu wodallati uttidosona. Etappe ha baggaara issi aaway ba kushiyan akaafaa oyiqidi eqqis. Yabaggan etappe ya baggaara ogee diyagaara qeeri naatinne cora asay simerettiyageeti beettoosona.

Oduwa gattiyagaa ezggiiddi de'iya wolaytta haydaa qonccissiya wolaytta haydaa qonccissiya bullukkuwa maayida macca asati corattidi issi sohuwan uttidi ezggiiddi diyageeti beettoosona.

Baaso haggaazaa immiya malaatay bollan kaqetti uttidaagee beettees. Appekka sintta baggaara 2u qeeri naati hemettoosona. Etappe miyyessaara qorqqoruwan direttida keettaykka beettees.

Erissuwa bolla wolyatta sooddo sabanchchatu issipetetta yaagiyaa xuufiya bolli yettanchcha Shulggado Wondimu beettees.

Kushe hiillanne wogaa gidiya bashee, maxaqaleenne shaatee issisan de'iyageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara qarxxan keexettida keettaykka dirssaykka de'es.

Dozatti a tokkiyoo miishsha bollani tokketti uttagetti beettosona, dozattikka maatta mera xiidatta gidiyode i tokketogekka karetta sharaa bollana.

yetaa yexxiyo sohuwani naa"u yelagati de'iyaagetti beetoosona. Issoy yetaa miishshaa kaa'iidi beettes. Ettappe guye bagaara televizhiineekka de'ees.

Huuphiya issi geela'iya puulaa hanotan daddissada guyyekko zaarada qachchada addussan qacha wottidoogee beettees.

Tiranspporiteenne kaamee simerettiyosan seeraa naagissiyara issi wodallaara eqqaasu. Etappe guyye baggaara cora kaameti eqqidosona.

so asanne dere asa gidiya issi aayyiya ba yiiraa lanqekka tookada wolayitta hayida qonccissiyaa maayuwaa bawukka ba yiiraakka mayizada eqqaasu.

Karettaaranne boottaara caccara meray de'iyo kanay maatay dicci uttidaagaa giddon uttidi beettees. Appe guyye baggaara shuchchan gimbbettida keettay de'ees.

Goshshaa oosuwa xomoosiya he yelagati goshshaa bollan mokkida santtaa ayfiya xeelliiddi de'oosona.

Ha misiliyaa bollan beettiyaage seera naagissiyageeti woykko xaaceti ichchashsha gidiyaageeti issippe shiiqidi xaraphphpeza yuushuwan uttidooge beettees.

keehippe lo'iya ogee pitetti uttidaagaappe ya bagaara cora asay ya bagaara uttin naa'atti haasayiidi beetoosona.

Goshshaa sohuwaan qeeri biron kiyiya uuttay aacidi suure lo'idi kiyiyiidi diyaage beettees.

Ushshaa cora yelagati issippe shiiqidi oyidiya yuushshuwan uyiiddi beettoosona. Eta sinttankka ushshaa iqayinne hara harabatikka de'oosona.

Yettaa yexxiya yelaga yettanchchay Wolaytta haydaa qonccissiya maayyuwa maayyid kushiyan toora oyqqidi eqqiis.

Dumma dumma buqurata bayziya issi aawaynne aayiyaa de'oosona. He aayiyonne aawa issi geela'iya oduwabaa oychchayda beettawusu.

Baahilawe xalee goyetti uttida goshsha giddon cora dumma dumma qommo baahilawe xaleti de'oosona.

Kushe hiillanne woga gidiya maxxiqale issisan shiiqidi uttidaage beettees. I uttosaykka biitta bollaana.

Kaame oge doonan eqqiis. appe ushshachcha baggaara tukkenne quma keettay de'iyaagan daro asati uttidoosona. Appe sintta baggaara hare gaare haatta caanidi biidi dees.

koyro xekkaa wolayttattuwaa luxxiyo maxaafaa qonccissiya xuufeti beetosona, ha maxaafay ha xuufee qonccisiyogadan gidikko ha maxaafay naa'u sha'anne tammanne oyddu maarotettaa layttan gidiyoogee ha misilliya bolan qoncce.

Naa"u azinanne machcho gidiyaa gelaa"onne yelagay pootuwa denddidooge beettees. Gella''iya ba kushiyaan ciishsha oyqqada uttaasu.

Ammanuwa qonccissiya issipetettan yexxiyaageeti boottaa dummayiya maayuwa bolli salo meray diyooga maayidi yetta yeexxidi doosona.

Keettaanne de'iyo keettaa mataani issi heezzu asati eqqaageetuppe qeeri na'ay sinttawu yiiddi des. Aawayinne qeeri na'iya keettaa matan eqqidosona. Keettaappe sintta baggaara baasoyinne baasuwappe sinttaara aaci uttida maattayikka beettes.

kushe hiilla gidiyaa coocetan go'ettiyo maxxaqilee issisan de'iyageeti. appe guye baggaara keettaa pittiyo puxxaykka beettees.

Issi yelaga seeraa naagissiyagee seeraa naagissiyageetu maayuwa maayidi kiisiyan kushiya yeddidi eqqis. Appe guyyeera puulattida ambbayi be'eettes. Asppalttiyara hegaattan kaameekka yaa haa simerettiiddi beettes.

Cora keettati yafaraa oyddu yafaran aduqqidi keexettidaageeti beettoosona. Etappe haddirssa baggaara adussa ogeti de'oosona. Eti de'iyo heerayikka keehippe puulattidi maata meraa maayi uttis.

Huuphiya puulayiyo keettan issi yelagay bari som"uwaa bootta saammunan so"idi huuphiya puulayiyo keettan uttidaagee beettes.

Kushe hiillaanne wogaa qonccissiya cimma asay shiiqqidi masqqaalaas booraa issippe oogidi goora"di doossona, ettappe guyeera cora asay qassi etta xeellees.

Kushe hiillatanne wogaa qonccissiya masoofee, samppaynne zazzaree hegaattan kushiyan oyqqiyo dullaykka issippe godaa bollan kaqetti uttidaagee beettees.

Huuphphiyaa puulaya dadidssidda keeri na'iyaa de'assu, i huuphphekka addussan yiicettidi guye woxidagga gidishshin xeeran zo'o meray de'iyoo lo'iyaabaykka de'es.

Luxxetta keettan issi aayiyaa xaafiyoogaa bollan xaafaydda eqqada beetawusu. bullukuwaakka naxalaa maayaa utaasu.

Oduwa aattiya yelagayi wolaytta haydaa qonccissiya qumaashshaa qooriyan xaaxidi ayfiyan manaaxxiriya wottidi oduwa aattiiddi de"es. Appe guyye baggaara cora attumanne macca asatikka de"oosona.

Huuphiya keettan iissi yelagay huuphiya puulayiiddi beettes. Aappe guyyessa baggaara huuphiya puulayiyo miishatikka de'oosona.

Naa"u aawatinne naa"u eta naat Wolaytta haydda qonccissiya alleeqo maayyuwa maattidi utridoosona.

Puulayiyo miishsha gidiya dumma dumma maata meranne zo'o bulla meray de'iyo keehi puullati lo'ida magalashoykka de'ees.

Kataman kuwaase citaa qonccissiya malaatay kuwaasee bolla baggaara de'in keehippe lo'iya dumma dumma meraara de'iya malaatay beettees.

Yettaa yexxiya wolaytta haydaa qonccissiya bullukkuwanne hadiya maayida maccanne attumati yexxiiddinne duriiddi beettoosona. Baggati maataa bollan uttidosona.

Issi maccaasiya wolaytta haydaa qonccissiya maayuwa maayada uttaasu. I sinttan daro qumaa qommoti beettoosona. Leemisuwassi muchoyi, ashoyi, maattay hegaanne hegaa malatiyabati beettoosona.

Paranichere keehippe lo"iyaa hanotan merettidaage issi keehi puulatrida sohuwan eqqi uttidaage beettees.

Deretettaanne taarikiya qonccissiya keettay aaho dembban dirssatu direttidi beettees. He dirssa giddon mehetikka de'oosona.

so medoosa gidiya macca mehee bari gaaxaatan eqqidi sintta bagaara de'iya maataa miidinne haattaa tigiyo iqan tigetidi etawu shiqida hattaa uyiidi beetoosona .

kushe hiillaanne wogay wolaytta haydaa qonccissiya bullukkoy saaxine giddon uttiis appe ha baggaara saaxiniya penggeekka de'ees.

Puuliyooyagan keehi puulattida, biccanne maata mala. meray de'iyo qalamiyaan keehi puulattidagenne a sinttan oyddekka beettees.

goshshaa oossuwaa giddon tokketti uttidaba uuttaa puutte giddon xomoossiya asati cora atummanne macca asati diyaageeti beetoosona. bagay eqqin baggay utidosona.

Goshsha aype gidiyaa abikkaddoy lo''o ayfiyaa ayfidi keehippe yonddodi uttidaage beettees.

Allequwassi kushiyaan woykko hayttan wottiyo keehippe lo"iya woykko puulati uttida alleqqo miishshay puulattida sohuwan uttidi beettees.

Seera naagissiyaageti harddiida kaamiya ogiyaan tiyyiiddi beettoosona. Etappe guyye baggara keettatinne kaametika de'oosona.

Baaso haggaazaa immiyaa yelagati issippe shiiqidi corattidi uttidaageti beettoosona. Etappe naa''ati wolaytta hayidaa qonccissiyaa malaatay de'iyo shuraabiyakka maa'idosona.

Katta gidiya badalaa xiilliyappenne donuwaappe giigidi oosettida kattay yeechchaa bollan qoletti uttidaagee beettes.

deembba sohuwaan kaammetinne oosuwaa oottiyaa asati eqqidoosona. Ettappe sintta baggaara wogga aduussa pooqqe keettatikka beettoosona.

Bahilawe xalle gidiyaagge na'u saaniyara uttidagetti beettosona, etti uttidossaykka keehippe puulatidaga.

tiransporteenne kaamee asphalte ogiyaara hemetiidi diyagee beetees. ape guye bagaara dozzatinne keettati hegaadankka asay ogiyara hemmettiyage beetees.

Dumma dumma buqurati wodoroy sa'an issoy issuwara qashsttidi diyaagee beetees. Ikka bootta meraynne salo meray, bullay zo'oykka hegaadan hara meratikka de'oosona.

zanaqqa sohuwan cora yelagati uttidaageeti beettoosona. he sohoykka keehippe puulatti uttidaagaanne keehippe lo'iyaga.

Ammano keettaa qonccissiya puulattida keettay zo'onne maataanne maata meranne bica gidida meran tiyettidi puulattidaagee beettees.

goshaa oosuwa giddon issi yelagay uuttatu matan eqqiis, appe ya bagaara keehi mokkida uutatinne badalay aacati de'oosona

Luxetta keettan maccanne attuma luxanchchati bantta dawutaraa bollan xaafiiddinne luxiiddi issippe shiiqi uttidaageeti beettoosona.

tophphiya xaatta moconaa dottoriya ahmeda abiranne a maccaasa gidiya taayachchi zinnaashiira paappaya oyikkidi eqqidosona. etappe guyye baggaara naa"u asati beettoosona.

Seeraa naagissiyaagee heezzu geela'otuppe gidduwan uttidi beetees. Etappekka guyessa bagaara keettayne dozzatti heggadan koorinteekka beetees.

Deretettaa taarikiyaa yootiyaa kawuwa Xoona yaagiya xuufee de'iyo pootoy beettees. He pootuwankka kawuwaa Xooni de'es.

Baahilaawe xale gidiya wolaytta naatiray goshshan harabi baynnasan barkka mokki uttidaagee beettees.

Banddira attumanne macca naati issoy ba kushiyaan oyqqin xoqqu oottidi eqqidaageeti beettoosona. Etappe guyyeera gonggolo mala shuchchaykka de'ees.

Yelagati wolaytta haydaa qonccissiya maayuwa maayidi gonddalliyanne tooraa kushiyan oyqqidi keehi puulattida maata merayi diyonne shuchchayi doorettido sohuwan eqqidi yettaa yexxiiddi beettoosona.

Maxaafa ussuppuntta xekkaa amaratto maxaafa qonccissiya xuufeta oyqqida tohossa Toophiyaa timirtte biiruwa yaagiya xuugekka a bollan de'iyo amamratto maxaafaa qonccissiya xuufe de'ees

tukke keettan keehippe puulattida maata meray de'iyo maataa caccapi uttoogaa bollan puulattida oyideti de'oosona. hegaadan tukkiya uyiyoo miishsha gidiya sineekka beettes.

Puuliyyiyooga gidiya keetta puulayanassi dumma dumma boottanne maata mera meray de'iyo keetta puulatyiyo iqqay de'ees. Appe ha baggaara oyddenne sine sayniya bollan uttidaage beettees.

zal'e sohuwan zal'anawu shiishshido cora qorqqoroti shuchchan gimbettida keettaa bollan zemppidi uttidaageti de'oosona.

Zal"e sohuwan oyidiyaa, sanqaa, hegaadankka so miishsha gidiyaabaa medhdhiyoo keettay beettes. Appe ha baggaara issi yelagay hokkidi tohuwaa mee"ettiiddi de"es.

Oosuwa sohuwan wogga pooqe keettaynne appe ha baggaara haattaa oyqqiyo ganddaykka de"iyaagee beettes.

Ispporttiya oottiyaa cora asatti issippe gididi atumaynne maccay ispporttiyaa ootidi beettosonna.

Dereenne so macca asati wolayitta hayidaa qonccissiya bullukkuwa mayidi issisan uttidaageeti beettoosona.

Huuphiya puulayyiyo keettan naa"u yelagati de'iyaageeti beettoosona. Issoy eqqiis, issoy uttiis. Etappe qommo baggaara hara asa misilenne huuphiya puulayyiyo miishshati beettoosona.

doozati keehi puulattida maata meranne zo'o gidida doozati issisan issippe shiiqidageeti de'oosona.

Puulayiyooga gidiya keehippe lo"iya zo"o magalashshoy beettees. Appe sintta baggaara sanqqaykka de'ees.

Puulayiyoga gidiya keehippe lo'iya magalashoyi maskkootiya bollan kaqettidaagee beettes. Appe ha baggaarakka puulattida oydee de'es.

Dumma dumma buqurati qanxxiyonne jegattan vookiyo dumma dumma buqurati issippe shiiqidi micceti uttida shanxxa bollan shiiqi uttidaageeti beettoosona.

seeraa naagisiyaagetti issippe giididi seeraa naagisiyoo oosuwaa oottiidi hagaazziidi de'oosona.

Oorata puulattida maccasa maayyoy puulattida keettan ashanggulutiya maayyidi eqqi uttidaage beettees.

Tukke keettan issi yelagayi motoriya oyqqidi eqqis. Appe sintta baggaara aaho gidida asayi simerettiyo kaamee beettes.

Kushe hiillatanne wogaa qonccissiya mittaappe poxettida kalttay sa'an uttidaagee beettees. I uttosaykka keehippe melidi bullatti uttida heeraana.

Seeraa naagissiyageeti asayi yaa haa kanttanawu asppalttiyan go'ettiyo zebiraa saaliiddi beettoosona.

Goshshaa oosuwa xomoosiya ichchachchu yelagati goshsha gidoora simmerettidi goshsha oosuwa xomoossidenne xeelide neettoosona.

Zal"e sohuwan, miicciyonne haatta oyqqiyo hegaattankka qumaakka miyo miishshati issisan kuuretti uttidaageeti beettoosona

Geela'o macca asati kushiya oyiqettidaageeti beettoosona. etappe guyye baggaara cora asay shiiqidi uttis. guyye baggaara keettatinne dumma dumma asa qonccissiya poototi bollan kaqettidi beettoosona.

Mereta heera gidiya heeran goshshaynne keexetti uttida asay de'iyo keettaynne meehe hegaatankka xoqqanne ziqqa sohoti beettoosona.

Issi yelagay uuttaa goshshan tokkiidi beettees. Appe sintta bagaara goshshaynne I tokkiidi de'iyo uuttaynne uutta ayfe beettees.

Seeraa naagissiyagee oydiyan uttidi dawutaran xaafiiddi beettes. Ikka so giddon uttis.

Transporttenne kaame kaamiya ogiyan eqqiis. Appe ha baggaara doozatikka de'oosona. Eti diyo heeraykka maata meranne puulattida heera.

Macca asati haattay goggiyo sohuwa woykko di'uwa zeeriyo sohuwa ollaa bookidi issippe gididi beettoosona.

Seeraa naagissiyageeti dere asaassi oduwa gattiiddi doosona. Etappe sintta baggaara cora asay uttidi keehippe puulattida maata mala maataa bollan aaca maatan uttidi eta siyiddi doosona.

Deree asaynne so asay ogiya doonaani hemettettiidi beettoosona, hegaattan kaametikka ogiyaara pudenne duge simmidi beettoosona.

Keetta giddon shemppuwassi keexxidi keettan issi yelagay uttidi shemppiyaage beettees. Appe sintta baggaara puulattida maata meray de'iyo aacca maataykka de'iyaagee beettees.

Xomoosiya yelagati guyyeera ichchashu attumati eqqin sinttaara Issi maccaara eqqaasu. Ippe ushachchanne haddirssa baggaara doozatinne shuchchati haattaykka beettes.

Pariniichcheree xaarphphezay keehippe puulatidaage oyddaa ichchashshaa gidiyagee issisaan attidaageeti beettoosona.

Puulatti oosettida ogiyara yelaga Issoyi hemettiiddi diyagee beettes. Appe sintta baggaara doozati keehippe maata mala hanotan lo'idi uttidaageetikka doosona.

Merettaanne heerani dereenne haattay beettoosona. haattaa giddonkka issi issi qiiba xoqqatikka de'oosona.

Naa'u xaacetti xarapheezza yuushuwan uttidosonna. Etta matan haattaykka uttiis ettikka issoy issuwara uttidosonna.

Yelagati biittaa bookkiyo miishshaa oyqqidi issippe pude xoqqu ootti denttidi eqqidaageeti beettoosona.

Keettanne de'iyo keetta matan naa'u naatti eqqiddosonna. Etta matan miyiya wogga keettay de'ees. Etta matan dirssay de'ees.

macca asa issinna zammaana hanotan bari huuphiya puulayada dadissada beettawusu ha misiliya bollan.

Banddiraa oyqqida yelagiyaa wolayttan ceeqettays yaagiyaa xuufee de'iyoogaa oyqqidaara eqqasu. ippe guye baggaara maata meraa maayida puulattida doozatikka de'oosona.

ammano keettay keehi puulatti uttida maata mera qalamee de'iyo qalamiyan tiyettidi puulattida hanotan de'iyage beettes.

ammanuwaabaa yootiya cora asati "yesuusi ashshes" yaagiya xuufiya oyikkidi maxaafaa oyikkidi qaalaa odiiddi doosona.

issi keettaa matan ooratta masttoote beettes. aappe ha baggaara koorinttiya mittay eqqidaagekka a matan de'es.

uttida kaalettiya aawati oduwa gattidi beetoosona. appe guyessa bagaara wolaytta haydaa qonccisiya maayuwa maayida cora oduwa ezggiya asatikka de'oosona.

Keettaanne de'iyo keetta gidiya keettati doosona. etappe sintta baggaara uttiyo oyddu oyddeenne issi wogga doozay puulatti uttida maata mera heran de'oosona.

Mitta ayifenne atakiltte gidiya apakaadooseenne muuzee issisan shiiqidi bayizuwassi giigidaageeti beettoosona.

Wogaa xalee gidiya godaree uuttay goshshan aaho hanotan mokki uttidaage beetees.

Amannuwa qonccisiya malatay na'ay de'iyogawu de'oy dees giyaage beettes.

Boncco santtay keehippe aakki mokkiddi dolqqoqiddi mokidaage beetes.

Ammanuwaa qonccisiyaa toophphiyaa banddiraa gidiyaa malaatay de'ees. appe ha baggaaramotoriyaa toggida naa"u naati de'oosona. etappe guye baggaarakka keettati beettoosona.

Meretanne heeran beettiyaa qeeri qeeri shuchchaati issippe citan shiiqidi issi sohuwaan dooretti uttidaageti beettoosona.

Parinichcheree keehi puulattida keettan lo"iyaa hanotan keehi puulattidi uttiis.

Amanno keettan cora asaara issi yettanchchay yexxiddi beetees. Asaykka aara yexxiddi beetosonna.

Ammanuwaa keettan cora asati attumanne maccati hookkidi woossiidi beettoosona.

erissuwa yootiya debuube wongelaawetu issippetettaa yaagiya xuufe bollan mittaa bollan kaqettidi beettes. a matankka koorinttiya mittatikka eqqidosona.

ichchashu geela'oti puulattidi wolayitta hayidaa qoccissiya mayuwa mayin sinttaara issinna uttin guyyeera oyddati eqqidi beettoosona. etappe guyya baggaara puulattida irxxatettaa oyiqqida dozzay mokki uttis.

"Baaso haggazaa immiyaa Abara Ayelee Maammo" geetettiyaa xuufiyaa malaatiyaa malaatay eqqidaagee beettes. Aappe miyyessa baggaara keettaynne aaho ogee de'ees.

Baahilawe xaaletuppe issuwaa gidiyaa shooshsha xalee goshshaan keehippe aakkidi lo"idi mokki uttidaagee beettees.

So miishsha gidiya soofa oyddenne duma dumma so gido buquratti beetosonna.

Keettay qarxxan direttidda dirssay beettes. Appe ha bagan qanxxettiddanne melidda mittay beettes.

So medosa gidiya booray dirssa giddon eqqidage beetes. A matankka cora asay eqqidaage beetees.

caamma macca asa caamma gidiya yedhdhiyo baggay bulla gidin bolla bagga kaqoy caccara gidido puulattida caammay booxxidi puulattida sohuwan uttis.

Malaatay salo meraaninne boota ubbakka karettay a giddon de'iyo malaata bolla marccuwa ziqqanne miishsha eqotta yaagiyaa xuufe a bollan de'ees.

Issi geela"iyaa bari binnaana puulayada lo"iyaa hanotan pudenne duge dadissada yaa haa yeddada bettawus. Bootta shuraabiyaakka maaya uttaasu.

Puulayiyooga bollan cimatetta yaagiyooga bolla cimatetta yaagiyo xuufiya hara hara bollan de'osonna.

Issi yelagay mittaa bolli pude gi"idi biron ooratta keexettiiddi de"iyaa keettaa keexxiiddi madooshaa ba kushiyan oyqqidi misimaariyan xishiiddii beettes..

yettaa yexxiya yelagay wolaytta hayidaa qonccissiya kootiyanne suriya gixxidi yettaa yexxiiddi beettes.

heezzu yelagati issi keetta giddon kushshiyan woraqata malaa oyqqidi bantta oyqqiddo woraqataa hokkidi xeellidi beettoosona.

Dumma dumma buquratta bayzziya asatti de'osonma. Ettappe issi geela'iya issi aayiyo zazzariya oychchawussu.

So miishsha gidiya qeeri bashee keehi puulatti uttida zo'o meray de'iyo sohuwan uttidaagee beettes.

"Tohossa Toophphiyaa kililiyaa miishshaa biiruwaa" yaagiyaa xuufee de"iyo malaatay beettes. Ikka salo meranne bootta meray de"iyo malaataykka A giddon de'ees.

oduwa asawu gattiya a oychiyaagee appe guye bagaara a oduwa siyiyaa asati eqqidosona.

tukkenne kattaa keeettan oyddu wodaalati uttidi kattaa miidi beettosona. etappe ha baggaara oydenne dumma dumma kattaa wottiyo iqatikka beettoosona.

Amanuwa asti issippe ammanuwaabaa qonccissiya masqqaliya tookidi pooxaaa bootta pooxxaa maayid ammano keettan goyniidi beetoosona.

Keehippe lo'iyanne puulatidda qumaa miyo saynnetti issi bolla bootta, karettanne haratti issi bolla de'osonna.

Puulaa naagissiyoo miishshati issippe heezzu a tigiyoo miishshaa giddon gelidi uttidaageti beettoosona.

Puulayiyaa miishshay keehippe lo"iyaa zo'o meray de'iyoogee corattidi yuushshuwaa yuuyi uttidaagee beettees.

Amanuwaa qonccissiya dumma dumma banddira meranne dumma dumma puulattida hara meratun oosettida bayzzettiya suuqqiyan kaqqeti uttidaageeti beetoosona.

derenne so asay issippe uttidi maccatinne attumati walakkettidi qumma miidinne uyyidi issi diran uttaageeti de'oosona.

aleequwassi go'etiyo qooriyaaninne kushiyan hegadankka hayttan wottiyo aleeqo miishshati issi sohuwan uttidi pula hanottan beetoosona.

Keetta na'ay de'iyo keetta matan ogee de'iyappe yabagan qorqqoruwan keexettidda keettay de'ees.

Ooratta suree bayzziyo sohuwan de'iyaage beetees. Assikka caccara meray de'iyooge beetees.

Dumma dumma buquratta bayzziddinne shamiddi de'iya asatti beettosonna. Etti bayzziyo buquray baacanne mashshaa.

Cora yelagatinne qeeri naati issisaa shiiqidi issippe uttidosona. Etappe guyye baggaara keettayinne hegaatta aaho mitta kuway beettes.

meretanne heeran keehi puulatida ogiyaa doonan tokketida maata meraa maayida doozati beettoosona.

Kushe hiillanne zamaana gidiya oyddu udullatti issi bolla beetosonna.

Issi aayiya miizziyonne miizze mariyonne woddoruwa oyqqadda eqqassu.

goshaani keehippe puulattida maata mala meraa maayida lokkomay puulatti uttidaagee beetees.

toho kuwaasiya kaa'iya kaassanchchati kaa'iyo dembbaa gelanawu gaxan de'iya asata sarotiiddi beettoosona.

Ammanuwa keettaan qeeri naati banttana dummayiyaa maayuwa maayidi yetta miishsha gidiyaa kambbaa issoy baqqishin bantta kushiyan baqqiiddi yexxiiddi de"iyaageeti beettoosona.

Ooratta keehi puula motoree eqqi uttiis a matan tukke keettayinne quma keettay beetees.

Katta ayfe gidiya boyye boynnayinne donoy bambbariyaara puula hanotan uttidosonna.

giyaa giddon cora dumma dumma kattaa ayifeti doosona. hegaappekka issoy boyinay, shukkaare hegaanne hegaa malatiyaabati giya giddon micettidosona. cora asay eta shammiiddinne bayizziiddi beettes.

Malattaa kawo wolaytta zoone kawotetta transspportte hagaaza immiya malaatta.

isporttiya cita gidiya wolayitta dichchaa dummayiya malaatay "gol" giya xuufee a bollan xaafettidooge puulattida sohuwan uttidaage beettes.

Cora attumanne macca asay shiiqidi wolaytta hayidaa qonccissiya maayuwa maayidi yettaa yexxiiddi beettoosona. Attuma asay ushachcha kushiyan tooraa oyiqqidi shidhdhaa bollan uttidosona.

Zannaqa sohuwaan keehippe puulattida keettati de'oosona. appe ushshachchanne haddirssa baggaara ogeti de'oosona.

puula miishshati kokobiyan goozzettidi puulattida lo'iya sohuwan issippe shiiqqidi uttidaageeti de'oosona.

woga sharay micceti utidaagaa bolan dumma dumma caamati karetta mera, maata meranee cora caamati micetida sharaa boli laaletti uttidi beetoosona.

issi aaway bari kushiya miccidi eqqidaage beettes. aappe guyye baggaara dozzatinne kaamee de'iyageekka beettes.

Banddira zo'onne adl'enne zo'o gididda banddira matan kawo xoona oyqqidda asatti de'osonna.

Keettanne de'iyoo keetta gidiyaa keehippe mooretti uttida puuli baynna keettay beettees. appe sintta baggaara otoykka beettes.

Isspporttiya citaa wolaytta dichcha citaa toho kuwasiya kaa'iyagettinne etta loohissiyagetti issippe eqqiddosonna.

issi geela'iyanne issi wodallay yetaa yexxiidi betoosona. lo'iya puulattida wolaytta haydaa qonccissiya maayuwa mayi uttiidosona. etappe sintta bagaara wozee diidi gaaga yaagiya xiifekka beetes.

coraa maccanne attuma asati boottanne zo''o gidida maayuwaa woykko toophiyaa qonccissiya banddiraa mala maayuwaa maayidi bantta ammanuwaa yetta yexxiidi beettoosona.

Giyan zal'e sohuwan maxiniya dumma dumma harabata bayizziyo sohuwan maxinee maketti makettidi pesttaaliyan yiicettidi uttis.

Kaamee ogiyaa doonaan eqqidaagee beettees. kaamiyaappekka miyyessa baggaara issi yelaga ba ogiyaa hemettiidi de'ees.